Shitoɣu ni n boŋo bin nyura nyɛla din bɛ shitoɣu maa ni n bɛ gbambili ʒiɛ puuni doo nyɛla ŋun ʒɛ zuɣusaa ka gbubi baaji ƶiɛ ka piri namdi ʒiɛ ka zaŋ liiga dozim n gbubi o boɣu ni

Duu n bɔŋɔ teebuli nyɛla din bɛ duu ŋɔ puuni teebuli nyɛla din tabi duu maa dikpuni ka fulaawɛs tam dinni bin piɛlli nyɛla din pa teebuli ŋɔ zuɣu bolfu nim nyɛla din nyɔ duu ŋɔ puuni

Palli zuɣu n boŋo sarati nyɛla din niŋ palli ŋo zuɣu moto mini chɛchɛ nyɛla din kirashi taba paɣa yino nyɛla ŋun gbubi ŋun nyɛ sarati ŋo n ʒɛya n kuhura do yino nyɛla ŋun kuriya n lihira ka yino nyɛ ŋun ŋmaariba Anfooni bihi ayi nyɛla bin kpabi tabi ʒɛya

Salo n laɣam ʒiya tumdi tuma n laɣamdi gbiri salima so nyɛla ŋun kuriya ka yɛ liiga nuɣso ka gbambili giriin ʒɛ o nyaanga so nyɛla ŋun ʒi tiŋa ka so ʒɛ zuɣusaa ka gbubi soobuli

Salo n boŋo salo maa nyɛla ban chɛŋ kuliga ka bi zaa ʒi taha nim bi zuɣuri ni paɣa yino nyɛla ŋun gbaagi o nugaŋ ka gbubi guuka o nuuni ka ŋmaligi n lihina

Salo n laɣam ʒɛya niraba anahi nyɛla ban ʒi tiŋa ka dala ʒɛ bi tooni niraba ata la nyɛla ban yɛ gaana fulaaki ka shab ʒɛ zuɣusaa

Kuligi ni n boŋo bihi anahi nyɛla ban bɛ kuligi ŋo ni bi yino gbubila gbambili nuɣso ka bihi ayi gbubi bokati nima zoli nyɛla din bɛ bi nyaanga

Zuɣu chɛbu shee n boŋo dabba ayi nyɛla ban bɛ zuɣu ŋo chɛbu ŋo shee do yino maa nyɛla ŋun kpa ninkpara ka pili zipiligu ka yɛ liiga piɛlli ka ga woochi do yino maa nyɛla ŋun ʒi kuɣu vakaɣali zuɣu ka so jinjɛm sabinli ka zaŋ tanpiɛlli n gobi o maŋa

Kom ni n boŋo ŋarima. nyɛla din pa kom ŋo zuɣusaa ŋarima ŋo shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla shɛŋa nyɛla zaɣ ʒiɛhi tihi nyɛla din piɛ n gili kom ŋo yiya nyɛla din ʒɛ di nyaanga

Daani n boŋo paɣaba ayi nyɛ bin ʒɛ daa ŋo puuni binwola nyɛ din bɛ daa ŋo puuni leemu nyɛla din bɛ daa ŋo ni ka a lihi Alaafee biɛni ka kodu biɛni ka paya biɛni

Tuma shee n boŋo nyɛla din bɛ tuma ŋo ni bi gbimi n laɣasi tankpaɣu niŋdi zaʋ soŋ kom nyɛla din bɛ boɣali ŋo puuni nirabaayi shab nyɛla bin ʒiya ka ti pata ʒiya gaɣa dozim nyɛla din ʒɛ bi nyaanga ka bi ʒi kuɣu nuɣso zuɣu

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni bindirigu maa nyɛla bindira balibu balibu boodiyɛ zaham manʒa n ti pahi gala ka di zaa tam teebuli zuɣu gala maa nyɛla dibaa ta ka boodiyɛ maa nyɛ dibaanahi

Yili dundoŋ ni n boŋo paɣaba ata nyɛla bin bɛ dundoŋ ŋo puuni paɣa yino nyɛla ŋun ʒi daangi ni n maani boofurooto gaɣali ʒɛ paɣa maa tooni ka di nyɛ gaɣa dozim bihi ayi ʒɛ n tan pool nimaani paɣa yino nyɛla ŋun yɛ liiga ʒiɛ n ʒɛ dinni ka gbubi bia ka o yɛ liiga piɛlli

Tuma tumbu shee n boŋo salo nyɛla bin laɣam ʒɛ tuma ŋo shee kom nyɛla din di boɣali ni yino nyɛla ŋun yɛ liiga giriin ka ʒɛ zuɣusaa ka tuhi nyɛla din giliba so nyɛla ŋun kuriya ka gbubi soobuli

Niraba ata n laɣam ʒɛ kom shee niraba ayi maa nyɛla ban gbubi pai nima ka so zaŋ pai yinga tam o gbali zuɣu ka gbubila tihi nyɛla din giliba dimaani kpukpali tihi nyɛla din bɛ nimaani

Salo n boŋo paɣaba ayi nyɛla ban kpabi bihi bi nyaansi zuɣu chinchin ʒiɛ ka o zaŋ kpabo ka gbubi bini o nuuni paɣa yino maa nyɛla ŋun gbubi anbirala o nuuni ka gbubi bini o nuuni tihi nyɛla din ʒɛ bi sani